Sarim-pamatarana miloko manga maitso izay misy sary mitsipika fotsy arahina tsipika maitso tanora, misy teboka lehibe sy kely izay miloko volomboasary.

Tovolahy iray, maneho ny hafaliany eo am-pangalana ny sariny. Ilaina amin'ny peta-drindrina amin'ny fampielezan-kevitra ; ka miakanjo lobaka fotsy sy fatorana mena izy amin'izany.

Kodiarana iray miankina amin'ny rindrina izay miloko mavokely matroka sy manga ary fotsy ahitana pentina loko mavo sy manga ihany koa eo ambonin'ny bozaka artifisialy.